Savony iray eo ambonina zavamaniry maitso misy soratra maitso, manga, misy sarin'ny ankizivavy mitana takolaka.

Zava-maniry maitsomaitso ao anatina vazy plastika, voafefy hazo miloko volomboasary.

Gazety iray milaza ireo andinindinim-baovao ao aminy. Misy sarina vehivavy iray miakanjo fotsy sy lehilahy iray mitendry ary vehivavy mihira.

Zava-maitso ao anatin'ny koveta vy, misy voamadilo eo ambonin'ny hazo hipetrahan'izany, ity voamadilo ity moa dia misy sira amin'ny lokony mavokely.

Kojakoja maro samihafa ampiasaina amin'ny vatana : misy ny ranomanitra, misy ny fatao amin'ny volo, misy ny fatao amin'ny tarehy, misy ny fatao amin'ny molotra ary misy ny fatao amin'ny vatana.

Vehivavy iray mizai-bolo manana kavina misy firavaka sy manao tanty nono mendrika tsara.

Tsena-barotra iray mivarotra ireo karazan-kavina maro vita avy amin'ny "plastique" ireo, misy ny loko: mena, maintso, ny volotany, ny volombosary ary ny loko manga.